Eni dano magubedo i yeya kun gitye ka wot ki yeya magitye ka jwero pi kugo makonyo wot i yeya jo mukene tye ma gubedo abeda i ye yeya tye maco tye dong gitye i nam.

Eni dano ma gitye ka myel ma igi yom adada kun guruko bongo ma gutweyo pyergi ki bongo madongo kun mukene woti kuto olere gitye mukene oruko kitenge gitye ka myel ki yomcwiny adada.

Man dano munu ma co munu tye ocung idog pii ma godi gurumo tengeo en kono omako goli ma mito bolone i pii nen calo mito yuto rec.